Abantwana abakuse hlezi lomuntu omdala okhanya engumbalisi wabo befunda izinto zamakhompuyutha okwemitshina yonale esetshenziswa kulezinsuku ekufundeni.

Abantwana bayadlala egumeni leskolo kumbe egcekeni leskolo begqokile njalo izigqoko zabo zeskolo ama yunifomu. Kukhanya yiskhathi sokuphumula kumbe ibrekhi thayimu.

Lo ngudoli otshengisa izitho zomuntu kusukusela emphinjeni kuze kuyefika esiswini. Odoli abanje bajayele ukusetshenziswa ekufundiseni abantwana besikolo, ngezitho zomzimba ezisesiswini lemzimbeni wonke njikelele.

Le yindlu yokufundela kulabantwana abahleziyo emabhentshini lasemathebulini abagqoke amayunifomu kumbe izigqoko zokufunda eziliyellow njalo baseklasini emdulini kubhaliwe njalo kulewheelchair eyiblue ekhona kuyonaleyo indlu yokufundela.

Lapha kulomntwana ogqoke iyunifomu yakhe elombala wesibhakabhaka njalo ulemtshina wakhe awusebenzisayo owekhompuyutha olombala okubaluhlaza.

Leyi yiklasi lapho okufundelwa khona imitshina yamacompiyutha njalo kukhanya indlu yakhona yikho okulimitshina eminengi okufundelwa khona njalo ipendiwe ilamalayithi

Kulemota ezimbili ezisendaweni yokuphakela imota. Eyinye imhlophe iluhlobo lwefodi. Eyinye ibomvu iluhlobo lwetoyota. Zesephakini ye isistethi bloko njalo zi.

Leyi yikhabothi yomntwana ose University kumbe osesikolo. Ilezigqoko ezigoqiweyo ilezikhwama zakhe, amahandbag lama tissue lokunye okukhanya ekusebenzisa yesikolo.